Abaana bali kwisomero balina empapula bali kuniola.....Akandi kalingirire enho inho. Akandi kakano kali kunina muti. Abandi bali busy kyebaliku. Bali kuniola, madamu wule alikubalagirira

Enkoko bagisibye mu lulagala, aye tibagitweileku maviiri. Kiboneka baagyibye bagyita ghano. Ghaligho n'akaveera kali mu colour ya kyenvuyenvu.

Enduki erikunwa mu kimuli amaadhi . Ekimuli kirungi inho inho. Diri kunwamu amaadhi.

Enhimiro erimu ebigogo. Ebigogo biriku endagala dha kiragala. Endagala nnhungi inho.

Amaato masatu. Elyaato elindhi lilimu omuntu. Kumbali ghaligho eisubi lya kiragala.

Omusaadha alina eivha kugaali, endhagi, n'enhanha nga dhili kumughangi. Alina ebintu ebindhi mu buveera obwelu embeli. Alina akagaali, ekitebe kya kala myufu.

Abaana bali kutunga ebitambaala. Bali kutunga, aye onho oghundhi musanhufu inho asanhwiike inho. Bali ku isomero abandhi bali kweghandikira

Enhimiro elimu omutyeere. Omutyeere guno mulungi inho. Kuliku amakoola ga kiragala inho.

Omusaadha ali mu lyato, aye elyato elyo liri mu maadhi. Aye alinha enkasi eriku emitwe ebiri. Ku lyato kuliku obuntu obughanvu einho.